yadda asibitoci zasu tabbatar da girmar girmama addinin marasa lafiya a tsare tsaren kulawar su kulawa da marasa lafiya yana bukatar girman addinin su kimomin su musamman a lokutan da shawarwarin likita zasu iya cin karo da koyarwar addini ga wasu hanyoyi da asibiti asibitoci zasu iya tabbatar da haka na farko shine fahimtar addinin marasa lafiya da bukatun su asibitoci suyi tanadi da takardun bincike dake ba marasa lafiya damar bayanin addinin su don bukatan su na ibada a horar da ma'aikatan lafiya game da bambancin addini da yadda za'a shafi jinyar marasa lafiya a samar da masu shawara na addini a asibiti kamar malamai ko pastoci don tallafawa marasa lafiya na biyu shine bada yancin zabi maganganu ehm magunguna da jiyya idan magani ko tiyata na cin karo da addinin marar lafiya misali jinin waje ga shaidun jihoba dole a nemi ehm madadin jiya da suke da dace da addinin marar lafiyan idan za'ayi tiyata ko amfani da wata hanya da mahimmiyar matsala ga addini a tattauna da marar lafiyar da iyalin sa don neman mafita mafi dacewa girmama shawarar marar lafiya idan yaki jiya bisa ga dalilai na addini sai dai ya yana cikin hatsarin rayuwa to abi ra'ayin marasa lafiya bisa ga addinin sa tun kafin a soma masa ko wane aiki aji daga maganar sa aji daga bakin sa cewa eh addinin sa ya amince eh ayi haka da shi ko kuwa bai amince ai haka dashi ba na biyu shine taimakawa marasa lafiya a samar da dakin ibada a cikin asibiti dake bude ga dukan addinai a kyale marasa lafiya suyi addu'a azumi idan bazai shafi lafiyar su ba idan bazai shafi lafiyar su ba da kuma wasu ayukan ibadai kamar addinin su ya tanada to abar dangi ko malaman addini suzo suyi ma marasa lafiya daddu'a matukar bazai shafi lafiyar su ba na ukku a warware matsaloli dake cin karo da addini da kiwon lafiya idan likitoci sun ga cewa wani jiyya yafi dacewa da lafiyar marar lafiyar amma yana cin karo da addinin sa sai suyi tattaunawa da marar lafiya ko iyalinsa domin su samu fahimta idan bukatar jiyya ta zama dole don ceton rai toh a nemi mafi kyawun hanya da zai zata daida ta tsakanin bukatan bukatun lafiyan marar lafiyar da kimomin sa na addini idan akwai rikici mai tsanani ashigar da komitin kimiyya dana addini domin samun mafita dai dai toh horar da ma'aikata kan girmama addini ma'aikatan lafiya su koyi yadda zasu fahimci bambancin addini ba tare da nuna wariya ba samar da horaswa ta musamman kan yarda za'a kula da marasa lafiyan bisa ga bukatun addini musamman na fannonin tiyata haihuwa da jinyar marasa lafiya masu tsananin ciwo karshe a wannan sashen mana cewa asibitoci suna da nauyin girmama addinin marasa lafiya da hanyar fahimtar bukatar su basu damar zabi da kuma samar da ehm jiya mai muttunta kimomin addini ta haka za'a iya tabbatar da girmamawa tausayi da ingantacciyar kulawa ga kowane marasa lafiya na gode

yarda asibitoci zasu inganta fahimtar al'adu da addini a cikin ma'aikatar lafiya sannan asibitoci su tabbatar da cewa ma'aikatan lafiyar su suna girmama al'adu da addinin marasa lafiya dole ne suyi amfani da dabaru da horo na musamman domin inganta fahimtan da mutane ehm mutumta bambancin bambance bambance zamantakewa ga wasu hanyoyi da za'a iya cimma hakan na farko shine shirye shiryen horaswa kan al'adu da addini ko kuwaaddinai asibitoci su shirya horaswa na musamman ga ma'aikata don kowa masu yanda zasu kula da marasa lafiya bissa la'akarin addinin addini da al'adun su wasu mahimmin batutuwan da ya kamata a koya sun hada da bambance bambancen addini da suke shafar jiya hanyoyin sadarwa da girmama marasa lafiya da na al'adu dabam dabam magance matsaloli dake tasowa sakamakon bambancin addini misali wasu ingantattun shire shiren horaswa da asibitoci zasu iya amfani da su sun hada na farko natural compitency training program horo kan yadda ma'aikata su fahimci ala'du damdaban impleseed bayers training koyawa ma'aikata yadda zasu guji nuna wariya ko san rai akan wata kabila lo addini religious sencetivity workshop horaswa kan yadda addinai daban daban ke shafar kiwon lafiya da da yadda za'a kula da marasa lafiya bisaga tasirin addini to wadannan hanyoyi guda ukku ne wanda za'a iya dubawa cultural compitency program impleased bayers training da kuma religious sestivity workshop to akace a kafa dokoki kan ka'idodin girmama addini wannan shine na biyu na farko munyi magana akace shirye shiryen horaswa kan al'adu da addini wanda muka kirga abubuwa guda ukku religious sestivity workshopimplised bayers training da cultural confitency training yanzu na biyu shine kafa dokoki kan ka'idojin girmama addini to asibitoci su samar da ah taimakwan ka'idoji dake tabbatar da cewa girma girmama addini an girmama addini na kowane marar lafiya kamar bawa marasa lafiya yancin zaben jiya daya dace da addinin su matukar bazai cutar da su ba a kafa dakin ibada a asibiti dake bude ga ko wane addini bawa ma'aikatan lafiya damar sanya sutura dake dacewa da addinin su misali hijab ko kuwa hula hanya na ukku shine samun masu daba shawarar addini asibitoci suyi aiki da tare da malaman addini daga bangarori daban daban don bawa marasa lafiya shawara da tallafi ayi tanadi na pastoci da malamai rabbanai ko shugabannin addini da zasu taimakawa marasa lafiya a hada da masu ilimi na zamantakewa da masu bada shawara don su taimaka wajen warewar matsaloli dake tasowa sakamakon bambancin addini kulawa da sadarwa mai kyau a horar da ma'aikata yadda zasuyi magana da girmamawa ga marasa lafiya da kuma abi al'adun su da kuma addinan su a samar da fassara ga marasa lafiya da bazai sa jin yaren yaren da ake amfani da shi a asibiti a guji wata magana ko da biya dake iya zama cin mutunci ga wasu addini za'a iya yin kuma nazari da ci gaba da dabara a karshe muna ce maku cewa domin asibitoci su inganta fahimtar addini da al'adu tsakanin ma'aikatan lafiya dole ne su tabbatar cewa ana horar da ma'aikata ana bada yanci addini kuma ana kula da marasa lafiya cikin matukar mutuntaka wannan zai iya taimakawa wajen samun kyakkyawar jiya da dangantaka mai kyau tsakanin ma'aikata da kuma marasa lafiya

A wannan sashe za mu yi magana a kan tasirin ingantar fahimatar addini a asibiti don jin daɗin marar lafiya. lafiyarsa. walwalar ma'aikatar lafiya. Inganta fahimta da haƙuri kan bambance-bambancen addini a asibiti yana da tasiri mai yawa ga marasa lafiya sakamon jinya da kuma jin dain ma'aikatan lafiya. Idan an girmama addinin kowanne marar lafiya, yana haifar da kyakkyawan yanayi da ke taimaka wa ga lafiyar dukka. Na farko shi ne Inganta jin daɗin marassa lafiya tsara yadda asibiti da ma'aikatan lafiya Lokacin da asibiti ya girmama addinin marar lafiya. yana jin an ba shi mutunci kuma yana samun kwanciyar hankali. wannan ke nan ga marar lafiya. Mararsa lafiya suna jin suna da muhimmanci idan an idan an basu damar yin ibada. addu'a ki bin dokokin addininsu. Rage fargaba da matsin lamba mtane da dama, na fuskantar fargaba yayin jinya. musamman idan suna cikin mawuyacin hali. idan an ba su damar yin addu'a ko samuntallafi daga malaman addininsu hakannan na rage damuwa kuma yana inganta lafiyarsu da ruhohin jikinsu. A ƙara kyakkyawan dangantaka da likitoci. Idan marar lafiya ya san cewa likitoci da nasu suna girmama addininsa zai fi sauƙi ya yarda da jinya kuma ya bi umarnin likita wannan yana taimakawa wajen rage rikice-rikice da ƙarancin fahimtar tsakanin ma'aikata da marar lafiya. wani sashi yake inganta sakamakon lafiya rage rashin jin jinya. Idan asibiti ta faminci addinin marar lafiya, yana iya samar da hanyoyin jinya da suka dace da addininsa. Misali, idan wani marar lafiya yana gujewa, wata magani ko tiyata saboda addininsa likita zai ya ba shi madadin da zai karɓa. wannan yana hana bin shawarwarin likita, wanda ya, wanda zai iya janyo matsalolin lafiya. to aka ce Ƙara yawan waraka ya rage jinkirin warkewa. Idan marar lafiya ya, yana da kwanciyar hankali, ta fuskantar addini da rohaniyyar jiki da ruhuniya jikinsa na iya warkewa da wuri nazarin kimiyya na nuna cewar jin daɗin zuciya da kwanciyar hankali yana taimakawa wajen saurin warkewa daga cututtuka. da um ramuka. Aka ce kuma akwai ingantan walwalar ma'aikatan lafiya rage matsin lamba da gajiya, Ma'aikatan lafiya suna fuskantar matsin lamba sosai saboda yawan aiki da damuwa daga marassa lafiya. idan akwai fahimta tsakaninsu da marassa lafya dangane da addini hakanan na rage rikice-rikice da tsara lokaci wajen warwarewa matsalolin rashin fahimta. ƙara jin daɗin aiki da ingantar shawarar aiki lokacin da asibiti yake ƙarfafan haƙuri da fahimtar addini ma'aikata ma'aikatan lafiya suna jin an girmama su kuma suna aiki cikin kwanciyar hankali wannan yana rage gajiya da kasala a wajen aiki yana kuma ƙara shawarar aiki tar da marassa lafiya. kammalawa um inganta inganta fahimtar addini da haƙuri a asibit yana da muhimman fa'idoji ga marassa lafiya. ma'aikatan lafiya da kuma sakamakon jinya gaba da ɗaya yana ƙara jin daɗi marassa lafiya da amincewarsu da jinya yana inganta lafiyar marassa lafiya yana kuma rage matsalolin rashin bin jinya yana bada kwanciyar hankali da rage matsin lamba ga ma'aikatan lafiya. idan asibitici suka maida hankali kuma kan girmama addini da al'adu za a iya samun kyakkyawan yanayi a wanda zai taimaka wajen inganta jinya da walwalar kowa da kowa na gode.

Yadda asibitoci za su daidaita inganta haƙurin addini da tabbatar da adalci da mutuntaka ga kowane marar lafiya. domin asibitoci su tabbatar da cewa a mutunta ana mutunta addinin kowane marar lafiya ba tare da nuna banbanci ba. dole ne su daidaita tsakanin haƙurin addini da tabbatar da cewa kowane marar lafiya yana samun ingantacciyar ji a cikin adalci da mutuntaka. Ga wasu hanyoyi da za a iya a hin hakan nan. Na farko shi ne kafa ƙa'idojin masu a dalci a jiha dole a girmama addini amma ba a nuna wariya kowane marar lafiya ya cancanci kulawa ba tare da la'akari da addininsa ba. Kowane marar lafiya. Asibiti ya tabbatar da cewa ya tabbatar da cewa babu wanda aka fifita saboda addininsa kuma kowa yana samun damar ibada gwargwadon yadda za zai dace da lafiyarsa. Ƙa'ida Ƙa'ida ta ba wa kowanne marar lafiya ƴanci. A yi ƙa'ida ta ba wa kowanne marar lafiya ƴanci. idan wani marar lafiya yana buƙatar yin ibada ko wata buƙata ta addini sai a duba ko hakan ba zai hana samun ji'a mai kyau ba. misali Idan marar lafiya yana azumi amma yana buƙatar shan magani a lokaci-lokaci sai likita ya yi shawarara shi don fahimtar mafita mafi dacewa. Na biyu shi ne Horas da ma'aikatan lafiya da yin haƙuri, da adalci girmama addini, ba yana nufin yin wariya ba. ko kaɗan ma'aikatan la ma'aikatan lafiya su yi koyi cewa yin haƙuri da addi dina yana nufin mutunta kowa ba fifita wasu ba su yi koyi yadda za su yi yiwa mu'amala da marassa lafiya daga addini dabam-daban cikin sadarwa mai girmamawa da tausayi. A guji nuna mai ɓangaranci idan likita ko nasara yadda yana yana da addininsa bai kamata ya nuna fifiko ga da ƙyamar wata ƙungiyar ta addini ba. Ana buƙatar horaswa kan nuna adalci da guje wa son zuciya domin hana nuna bambanci a ji'a. Na uku shi ne samar da hanyoyin ibada ga kowa. Samar da hanyoyin ibada ga kowa Samar da wuri na ibada ga kowane addini. Idan asibiti ya yana da ɗakin ibada ya kamata a kasance wanda kowane addini zai iya amfani da shi ba tare da fifita wata ɗaya guda ba. Idan marassa lafiya suna buƙatar ganin mu'amalan malaman addinansu asibiti ya tabbatar da cewa akwai wakili daga addinai dabam-daban wanda za su iya tallafa, wa duk marassa lafiyan. Barin marassa lafiya su yi ibada, ba zai hana jinya ba to Idan marar lafiya yana buƙatar yin addu'a ko wata ibada a ba shi dama, muddin hakan ba zai hana ba da ingantacciyar jinya ba. misali idan wani yana buƙatar yin salla, sai a tabbatar cewa yana da wurin sallar amma hakan ba zai hana masa jinya ba. Kula da matsaloli da ke iya faruwa tsakanin addini da buƙatar jinya A dinga neman shawarar masana addini Masana addini da likitoci. idan wani lamari na cin karo tsakanin addini da likita likitanci Sai a shigar ta kwamitin likito ci, da masanan addini don nemo mafita cikin lumana. Kulawa da haƙƙn ma'aikatan lafiya, da marassa lafiya. ba wa ma'aikatan lafiya damar bin addininsu. ma'aikatan lafiya su ma suna da ƴancin bin addininsu idan wani ma'aikacin yana buƙatar yin ibada ko sanya su suturar addininsa ya kamata a ƙyale shi muddin hakan ba zai hana aikinsa ba. Tabbatar da cewa ma'aikatan ba su yi wariya a jinya. a ƙarshe, domin asibitoci su daidaita taimakon haƙurin addini da tabbatar da adalci ga kowane marar lafiya dole su kafa dokoki da ke hana wariya yayin da suke mutunta addini. Dole su horas da ma'aikata kan girmama addini ba tare da nuna fifiko ko son zuciya ba. Dole ne su samar da Damar ibada ga marassa lafiya dabam-daban ba tare da a hana su samun jinya ba. dole ne a warware matsaloli tsakanin addini da kiwon lafiya cikin lumana da tattaunawa dole su tabbatar da cewa ma'aikatan lafiya suna aiki cikin adalci ba tare da nuna ɓangaranci ba Idan an aiwatar da waɗan nan matakai, za a samar da kyakkyawan yanayi idan kowane kowa zai ji daɗin jinya ba tare da wariya ko cin zarafi ba, na gode.

Ƙa'idojin shayarwa da cigaban hankali da ƙwaƙwalwa a jariri. da ta sirinsa, ga ilimi da aiki a gba. Shayarwa ko Breast feeding na da matuƙar muhimmanci ga ci gaban ƙwaƙwalwa da tunani ga jariri. kuma tana da tasiri har zuwa ga girmansu, Madarar uwa tana da sinadarai na musamman da ke taimakawa wajen haɓakar basirar jariri, wanda zai iya shafar nasararsa a makaranta da rayuwa a gaba ɗaya. Na farko, tasirin shayarwa ga ci gaban ƙwaƙwalwa da hankalin jarirai. Yana inganta haɓakar Neurons, wato sense na ƙwaƙwalwa. madarar uwa na ƙunshe neuron Neutrophic factors da ke taimakawa wajen haɓakar haɗin guiwa tsakanin um ƙwayoyin ƙwaƙwalwa Wannan na nufin cewa jariri masu shan nono na iya haɓakan saurin fahimta da tunani fiye da waɗanda ba shayar da su ba. Yana rage kuma hatsarin um hankali, yana rage hatsarin matsalolin hankali. bincike ya nuna cewa Shayarwa ga jarirai na rage hatsarin cututtukan ƙwaƙwalwa kamar su autism ADA ADHD da matsalar um Dyslexia wato matsalar karatu. hakan yana sa yaro ya fi samun damar fahimta da koyon sababbin abubuwa cikin sauƙi. Na biyu shi ne tasirin shayarwa kan nasara a kan makaranta. Yara masu shan nono na samun matsayi mafi kyau a makaranta. bincike ya nuna cewa yara da aka shayar da su suna samun, maki mafi kyau a jarabawa. Musamman a ɓangaren karatun lissafi da kuma tunani. Yana taimakawa wajen ƙarfafa ƙwaƙwalwa da iya warwarewar matsaloli wadda ke da matuƙar muhimmancin a fannin ilimi. Tasirin shayarwa kan aiki da nasara a rayuwa yana inganta dabarun yanke shawara da tunani. mutanen da aka shayar da su da nono tun suna jarirai suna da kyakkyawan tunani da basirar warware matsaloli. wannan yana taimaka musu wajen samun nasarar ayyukan ofis, kasuwanci da kuma sauran fannoni na rayuwa. yana haɓɓaka nasarar aikin yi Nazari yana nuna cewa, shayarwa na iya taimakawa wajen ƙara damar samun manyan muƙaman ayyukan yi saboda haɓakar basira da tunani. Mutane da aka shayar da su suna da kyakkyawar hulɗa da mutane da kuma kyakkyawan tunani a cikin al'umma. a yaya tsawaon lokacin shayarwa ke tasiri. Shawara na wata shida ko sama da hakan yana da kyakkyawan tasiri WHO da UNICEF sun ba da shawarar cewar a shayar da yaro har tsawon wata shida ba tare da wani abinci ba sannan a ci gaba da shayarwa tare da abinci mai gina jiki har zuwa shekara biyu ko fiye. Nazari yana nuna cewa tsawon lokacin shayarwa yana da alaƙa da mafi girman ci gaba ƙwaƙwalwa. da nasarar ilimi. a ƙarshe dai mu ka, kuke magana cewa shayarwa na taimakawa wajen inganta ƙwaƙwalwa, ƙarfafa tunani da haɓakar ƙwaƙwalwa a jarirai. yana ƙara nasarar a makaranta, da hanyar haɓakar fahimta, tunani da juriya wajen koyon sababbin abubuwa. yana tasiri ga rayuwar aiki ta hanyar haɓakarɓ basira dabarun yanke shawara da kuma rage matsalolin ƙwaƙwalwa idan uwa ta shayar da jaririnta tana bashi gara ɓasa mai girma, da zai amfane shi har zuwa babbar rayuwa. Na gode.

Tasirin shan nono daga uwa akan cigaban garkuwan jikin jariri da fa'idodin kariya daga cututtuka shan nono daga uwa yana taka mahimmiyar rawa wajen haɓɓakar garkuwa jikin jariri wanda ke taimakawa wajen kare shi daga cututtuka da kuma inganta lafiyar sa a dogon lokaci na farko yadda shan nono ke ƙarfafa garkuwan jiki jarirai suna da rauni wajen yaƙi da cututtuka saboda garkuwan jikin su bata gama bunƙasa ba nonon uwa ya ƙunshi anti bodies wato riga kafi daga uwa wanda ke taimakawa wajen kare jarirai daga kamuwa da cututtuka waɗannan kariya na taimakawa har sai garkuwan jikin jariri ta fara aiki da kanta a hankali na biyu, muhimmin sinadarai da ke kare jariri nonon uwa yana da sinadarai na musamman da ke taimakawa garkuwan jikn jariri wato kaman su hemoglobin A,G,M A yana rufe hanji a maƙogwaro da hanci hana ƙwayan cututtuka daga shigan jikin jariri lactofferine yana hana ƙwayoyin cuta su girma hanyan rage iron da ke taimake su akwai polysaccharides yana hana ƙwayoyin cuta su manne wa hanjin jariri kuma yana ciyar da ƙwayoyin probiotics masu amfani da kuma akwai white blood cell wanda aka saida su da lucozade a turanci suna taimakawa wajen yaƙi da cututtuka kai tsaye isozymes wani enzymes ne da ke kashe ƙwayoyin cututtuka da ke kara da ke kare fata da hanjin jariri akwai kuma sythocines da glu-factors suna taimakawa wajen bunƙasan garkuwar ah, jiki da rage kumburi na uku, akwai cututtuka da ah, cututtukan shan nono ke kare jariri daga su shan nono daga uwa yana taimakawa wajen hana ciwon kunne, kiyaye infection otities ciwon huhu pneumonia bronchitis ah, gudawa da matsalolin hanji, diarrhea micrazym entero qualities ciwon ido da maƙwogwaro conjunctivitis, sour throat da sauran su akwai kuma su asthma da alergies ciwon hanta hepatitis B wasu cututtuka na ƙwaryar cuta wato viral infection ciwon zuciya daga shuga diabetes type one har zuwa biyu fa'idodin dogon zango yara da suka sha nono suna da ƙarancin haɗarin kamuwa da cututtuka wato immune kamar ciwon shuga kaman diabetes type one kammalawa ah, shan nono daga uwa yana da matuƙar mahimmanci wajen ƙarfafa garkuwan jiki da jariri ta hanyar samar da anti bodies da engymes.

Kunyi magana batun abinda ake cewa dashi shayar da yaro kuma yayin da yike temakon ita mama da kanta da kuma yadda ake tambaya tayane wannan eh shayar da yaro yake temako akan abubuwa da ake kira ah oberiyan kansa da kuma taya ne yake kawas da cucuctuka ma maman ita kanta yawancin aka samu wasu mamanai wanda kaman sunyi basu shayar da yaron suba za alura in aka kula za aga nono ya kumbura yaci dam to a wannan lokacinnan kunburan nonon ya kanyi tsami wanda ita kanta maman intana shayar da yaro ma nonon nonon ze iya je ya jimadda ma yaron domin asidik ne to sho shi nono ko kuma bires milk da ake cewa dayake amano asid ne inhar duk inda yayyay yay tsami ana kiran abu famateshon to yakanje ya jima yaron shi ƙansa kuma maman ita da kanta innhar bata iya ta shayar da yaron ba yana, yana, yana ya kawo abin da ake cewa a yana, yana, yana firibentin ɗin ovulation yana, yana, da risk na furobantin na na ovulation kuma zatai tasamun bires ƙansa dan asidik konten na cikin nonon ɗin dayake taruwa yana ze iya damejin din bires ɗinta gradually in har taci gaba da dayin yanda bata shayar da yaro alokaci tana barin nononta na cikawa tom shi kuma akwai abubuwan da ake cewa dashi fasfatu so wannan fasfatu bilidin fasfatun bilidin ɗinnan mamane tana zubar jini kaman ace haila kaman jinin haila yana sauka fo uwa bayan ta haifa yaro so in har ta shayar da yaro yakan iya temakon ta wannan haila ɗinnan baze baze na saukawaba ko kuma ze tem ya kulle yutarus ɗinta inji yan turanci ze kulle yutarus ɗinta hanya wadda baze baze baze yina zubar da jiniba so wannan shayar da yaro ko wa maman da kanta yana da mahimman ci har zuwa ƙasa akan yaron da kansa nagode bani da wani ƙarin bayani se wannan magana da na faɗa akan shayar da yaro da inda ke temakon mama

Ga amfanin sha da nono kawai ga uwa sai kuma yadda haka ne ke taimaka wajan hana zuba da jini bayan hihuwa wato post-partum haemorrhage sai kuma komawa maihaifa yadda ya kamata na farko kin fahim shayarwar da nono ga uwa yana hana zubar da jini kamar yadda muka faɗa wato post-partrum haemorrage lokacin da uwa take shayarda jajrir nono kai tsaye jiki ta na fita na sinadarin oxytocin wane kai taimaka wajen matsa maihaifa wane na rage yawa zubar da jini bayyan haihuwa na biyu da zamu yi magana akai shine komawar maihaifar-mahaifa cikin sauri wato you trained revolution oxytocin da ake fitar wa yayin shayarnwa yana taimakawa mahaifa su koma yadda suke kafin daukar ciki cikin sauri wannan yana hana matsaloli da dama dake taso wa bayan haihuwa na uku yana rage hatsarin cutar kansar nono da mahaifa mata da suke shayar da nono na dogon lokaci suna da karin kariya daga kamuwa da cutar kansar nono da ta mahaifa Na hudu shine yana taimakawa rage nauyi da ake kara a ciki shayarwa na kona kuzari sosai wanda hakannan yake taimakawa uwa rage kiba da tara lokacin ciki Ƙariya ga halittan hormones yana daidaita hormones a jikin uwa bayan haihuwa wanda ke taimakawa wajan dawo da lafiyar jiki da tunani yana taimakawa da ginin zumun ci tsakanin uwa da jariri yana ƙarfafa soyayya da kusanci tsakanin uwa da kuma jaririn duk wanda keda muhimmanci ga lafiya da tunani data zuciya karewa daga daukar ciki cikin gaggawa shayarwa da nono kawai musamman na cikin watan watanni shida na farko ba tareda wani abinci ko ruwa ba na iya taimakawa wajan hana daukar ciki ta hanyar hana fitowar kwai wato ovulation koda yake ba kariya ce da aka tabbabtar da kashi dari bisa dari idan kina so zan iya rubuta wannan bayani cikin tsarin da za'a iya amfani dashi a cikin waya ko rubuce rubucen jinya, nagode.

Shayarwa na tsaawon wata shida ba tareda bada wani abinci baa yana rage haɗarin mutuwar jariri ba zato ba tsanmani wato SID[ Sudden Infant Death Syndrome] ta hanyoyi da dama ga wasu daga cikin hanyoyi da ta ke ƙare jarirai suna inganta tsarin ƙariya na jiki madarar uwa na da kunshi da sinadaran gina jiki da ke taimakawa wajan inganta garƙuwar jikin jariri yana ƙareshi daga cututtuka da kwayoyin cua da dake iya haɗaasa matsalolin nunfashi ah tasiri ga nunfashi da bacci shine na biyu jariran da ake shayarwa da nono kaɗai suna da kyaƙyawan tasiri tasirin nunfashi ga ingantaccen yanayin bacci wanda ke rage em yiwuwar fuskantar masulolin nunfashi yayin barci. Na uku, yana kuma rage haɗarin kamuwa da ciwon infection breast feeding na rage ƙamuwa da cututtukan nunfashi ga hanji wanda ke rage yiwuwar wahalar nunfashi ga da ka iya daga iya haɗaasa har zuwa kan SIDs wato Sudden Infant Death Syndrome. Na huɗu shine tasiri ga tsarin jiki da hanƙali shayar da jariri da nono yana taimakawa wajan haɓɓakawa em barewa sarrafa nunfashi da motsin jiki yayin baacci yana taimakawa wajan em gujewa matsaloli da da ka da ka iya haifar da SIDs. Na biyar shine yana ƙare jarirai daga cututtuka masu haɗari nonon uwa na ƙunshe da anti-bodies da ke taimakawa wajan ƙare jarirai daga ƙamuwa da cututtuka da ke iya haɗaasa matsaloli da zasu iya ƙara haɗarin Sudden Infant Death Syndrome bincike na nuna cewa shayarwa da nono na wata shida kachal na rage haɗarin em SIDs wato Sudden Infant Death Syndrome har zuwa kusan em ƙashi hamsin yayinda shayarwa na na tsawon lokaci ko da kuwa ba shida cikakyar exclusive na ƙara rage wannan hatsari. Kenan ana nupi koda ma bayan ka shayar da na wata shida ɗinnan ba tareda an basu abinci ba in kai ƙara cigabawa da shayarwa fiye da watanni shida dinnan shima har yanzu ze iya taimakawa wannan jariri saboda haka shawarwari daga ƙungiyoyin lafiya ƙamar WHO AAPP na nuna mahimmancin shayarwa shayar da nono na tsawon watanni shida domim ƙare lafiyar jariri da rage haɗarin SIDs nagode.

Hanyoyin taimakawa jarirai masu matsalar cuta ko matsalar bakin jiki latsa nono da inganci idan jariri yana da matsala matsalar cuta ko amfani da bakin jiki yadda ya kamata akwai wasu dabaru da za'a iya amfani dasu don taimaka masa ya latsa nono da kyau Dabara na ɗaya shine ake abinda turanci su ke ce "gplat technic" hanya ta ɗaya kenan sa bakin jariri ya rufe mafi yawan nono ba kawai kan nonon ba da sa kuma kan nonon a saman leɓen ƙasan na jaririn. sannan ki janye ƙasan zuwa ƙasan zuwa nonon domin ahh ya ya kama da kyau muna gane ko? ya janye ya kansa zuwa kan nonon don ya kama da kyau toh, a matsayin shayarwa wa ake cewa "breast feeding position" ahh turanci suka ce dashi "layed baack position" ki kwantar kaɗan ehhh ki kwantar.. ki kwanta kaɗan a baya sannan ki bari jaririn ya ya ɗora kansa ta yanda kansa kuma a samu filo a sa muna gane ko? akwai abinda ake cewa football fold ki rike jaririn a gefen jikinki tare da ahh tallafa kansa a hannunki. muna gane ko? sai kuma ki ki rike jariri a hannu ɗaya sannan kiyi amfani da ɗayyan hannun wajen gyara kan mee gyara bakin sa aka akaaa kan nonon, to wannan ana kiransa 'cross craddle hood" ace a turanci kenan akwai abinda ake cewa dashi ahhhh kafin a fara shayarwa wato "pre feeding stimulation" ki shafa bakin jaririn da nono domin ya gane inda zai latsa muna ganewa ko ki dafa bakin jaririn da nono saboda ya gane inda zai latsa a goge leɓensa ahh ya.. ya san.. kin ehhh yasan kin.. kin ko ah ah a ɗuga mai domin ya ye ye ya motsa jikinsa a ɗiga.. a ɗiga masa nono a bakinsa don ya ya motsa jikinsa yasan cewa wannan abinci ne ya kamata ya ci idan yana da rauni a tsotsa ayi a iya gwada "finger feeding" toh bashi eh ye ye ye sa yaci ba bashi yasan ki ko ko guda karamar yatsarki guɗa ɗaya in ya tsotsa ya koya da kyau kuna ganewa ko/ to wannan ma hanyoyi ne da ke zaki iya saka ye ye ye ya taimaki yaron so na huɗu da ake dashi a nan yin aiki da ehhh abinda ake ce dashi "lactation consultant ki nemi ƙwararrun masu kula da shayarwa don duba ko akwai tom type ko kwalin type a cikin wannan din nan sai idan yana da matsalar amfani harshen sa za a iya yi masa excersice na harshen domin inganta motsin sa amfani da kayan taimako idan dole nipple shift kenan shima za a iya aiki da shi zai iya taimakawa yaro a shayarwa

Toh hanyoyin ƙara yawan madara yayin da ake aki dah ah maganci matsalar latsa da yadda uwa zata tabbatar da jariri na samun isasshen madara inda uwa tana fuskantar matsalan lasta daga jaririn ta yana da muhimmanchi da kula da yawan madara madara ta domin jariri ya samu wadata ciyar abinchi ga wasu hanyoyin da za'a iya bi na daya shi ne cigaba da ciyar da jariri akai akai kirinka ba jariri nono kooo ko wani hour biyu zuwa uku ko da bai nuna alamar yunwar ba ta basu nono ko daga awa biyu zuwa uku, ko bai nuna alamar yunwar ba, ko bai sha ko bai kuka ba zuwa biyu de awa biyu zawa uku aka haka yaka mata ana shayar da yaro saboda a tabbatar da cewa yanan koshi a kowanne lokachi ka'a bari nono ye cike sosai sobada haka na iya rage yawan samar da madara samar da madara muna gane ko, bai kyautar ace zaki wuni ko kai bari nono ya cika kamuann ki bawa yaro ba amastyayin ki na mama so amfani da pumping toh ko ko ainda turanchi suka ce pumping dun kare samar da madara toh inda jariri yana da matslar latsa ƙi riƙa pumping na nono domin kaɗa madara ta ragu muna gane ko yin double pumping daga nono biyu lokaci daya yana iya kara yawan madara toh ba ruwa kawai ake bukata ba madara ye zaman shima yanada nono shima ya nana da madara sosai kiyi abinda aka cewar power pumping toh de yawa a'cikin awa guda toh domin karfafa samar da madara muna gane ko toh na uku shi ne amfani da hanyoyin ci ah ciyarwa na gajiran lokachi; inda jariri n ada wahala latsa toh za'a iya amfani da string ko spoon ko cup feeding ka tabbatar yana samun madara toh supplemental nursing system aka ce na iya tamakawa wa jariri ye za ga cigaba da latsa nono yana samu karen madara. toh na hudu yace kulawa da lafia uwa da chin abinchi ah mai gina jiki dakuma da sha ruwa mai yawa ke uwa daike shayar wa ki sha ruwa da yawa yin huta wa de rage a damuwa ne taimaka wa awajen karfafa samar da madara ana iya shan abubuwa da ya kara madara kaman ah ko kuwa kama ko oath meal ko kuwa abubuwa da yawa de za kara madara ama a tuntubi likata kafin nan a fara, kar kija ki fara kwai shan madara baki tuntibi wanda yasan abu akan aikin ba

toh kawar da lactation consultant ko masan na a shayarwa ke takawa wajen taimokon taimaka wa uwaye su magance matsalar latsa um bincike ta na tatantanca matsalar latsa da su duba yadda jariri ki ye rike nono da yen da ake tsotsa kuna gane wa ko wana suna daya da ciki haniyoyin da suke taimakowa ki toh ah sasu bincike harshe ko kuma tongue-tie ko lip tie wanda ake iya hana jariri su latsa da kyau da su duba ko uwa ta na da mastalolin nono kamar da abun da ake je engorgement ko masu synthesis ko flat embeded nipple kun gane ko wanda aki lactations ne so suna gara matsayin shayarwa da su ko koyar ma uwa dabaru thick latch domin jariri ye kama da nono da kyau dasu kuma nuna hanyoyin da za'a gwada kamar um hold a cross cardo hold ko laid back a nursing wannan duk hanyoyin da da lactation za zu iya samu su gwada ma uwa a taimaka wa shayar da yaro taimaka wajen inkanta tsotsa kura moto therapist toh inda jarir yana da um rawani tsotsa lactation um consultant na iya ya nuna excercise domin ingata motsi harshe da ladan sa za su iya bada shawara kan um abinda ake je dashi dah crynis cry thrapist ko ciwo septic care inda akwai bukata rigo akwai kuma inda aka cewa taimako wajen sama daya isasshen madara toh inda uwa tanada fama da matsalan rage madara za su i ya su bada shawara kam pumping strategies kama power puming za su bada shawara akan kara yawan madara kamar abinchi mai gina jiki da yah galactacodious da saurasu de aka so shawara mai anfani da kayan taimako ko ka assitive device shi ma yana da ga hanyan wanda da saku taiaka inda jariri na fama da matsalan latsan um latsa lactation consultant na' iya bada shawara masu amfani mai iko should kama sms shine supplemental nursing system ko cup feeding na nawuce irin gadi um yana garrri garri haka za su nuna inda aki amfani da su um yaɗɗa a dace don gara su su hana jarir ko wani latsa nono da kyau

Wasu daga cikin manyan kalmomin gargajiya game da shayarwa shayarwa a al'adu daban-daban da yake yaddan suke da ah tasiri ga hanyar shayarwa To al'adu daban-daban akwai wasu ra'ayoyi da aka gada tun da dadewa dangane da shayarwa wadannan ra'ayoyin suna tasiri sosai ga yadda mata ke shayar da jariransu. Ga wasu daga cikin wadannan wadannan wane ra'ayoyin da yadda suke shafar shayarwa Ra'ayin na daya shine Ra'ayin cewa madarar farko farko ko kuwa ah colostrum baida amfani; to wasu al'adu musamman wasu a kasan Afrika da Asiya ana ganin ah colestoral madarar farko? ah dake fita bayan haihuwa a matsayin Madara mai datti datti ko bata da amfani toh wanna ya nada ah to wannan yana sa wasu uwaye su jinkirta shayarwa sai sun zubarda culustrom wanda hakan ke hana jariri samun garkuwan jiki dake cikin wannan madaran yayi amfani sosai. To amfani da ruwa ko abinci wajen ciyar da jariri; a wasu yankuna ana bada jarirai ana bada ruwa Zuma ko Shayi kamun ko bayan shayarwa, saboda ehh ra'ayin cewa jariri yana bukatar karin ruwa ko kariya daga cututtuka, toh to wannan yana iya hana jariri samun isasshen Madara kuma yana iya haddasa matsalolin lafiya kamar ah kamuwa da cututtuka saboda ruwa na iya dauke da kwayoyin cututtuka kamar su Bakteriya kume toh akan iye so mu kankuma ruwa da ye kamata yaro ye ki so biyan ye yaro ya sha, sai a cika masa ciki da da ruwa bazai samu yaci abinci da kyau ba, ko kuma a cikin ruwan wannan da yake ace yana a tsabtace dari bisa dari ba za'a iya samun shi shi da kwayar cututtuka a ciki. To ana bukatar mata su bi ahhh takunkumin shayarwa, a wasu al'adu ana ana gargadi iyaye su guji wasu abinci a yayin da suke shayarwa, kamar Nama, Kayan Yaji ko su ah naukun kaya nau'in kayan lambu saboda wannan yana iya sa jariri jin ciwo ko - rashin lafiya a yayin da ake shayarwa, duk da yake duk da yake wasu eh nau'in abincin na iya shafan dandanon Madara, babu hujja mai karfi dake nuna cewa abinci mai kyau yana cutar da jariri

Toh rawar da kakanni da matan tsafta suke takawa wajen isarda ra'ayoyin gargajiya game da shayarwa da yadda ah masana lafiya, masanan lafiya zasuyi amfani da wannan ilimi. Ahhh a yawancin al'adu kakanni da mata masu yawan shekaru suna bada, suna da babar rawa wajen koyarda matasa game da shayarwa da kuma ah sauran kulawar jariri. Sune tushen ra'ayoyin gargajiya da hanyoyin shayarwa da ake bi tun tun kaka da daɗewa. Wannan ya na dah ya na dah fa'idoji da kuma kalubalai ga shayarwa na zamani. Toh, daya shi ne rawar da ehh.-Rawar da kakanni da matan tsafta ke takawa; Toh isar da ilimin gargajiya da dabarun shayarwa, kakani da mata tsofafi ko tsafta sukan koyawa matasa hanyoyin dake shayarwa da suka dauka gada daga kakaninsu. A wasu yankunan, sune ke tallafawa uwa shayarwa kan matsayin da yi ah da yafi dacewa da yadda za'ayi asa jariri ya kama nono da kyau. Tallafawa wa matasa wajen cigaba da shayarwa. Idan umm Uwa tana fuskantar matsalan shayarwa kakanni sukan karfafa mata guiwa suce suce ta cigaba wannan abu ne na al'ada ko kuma abu ne na al'ada da ya kamata ayi. Sukan dauki nauyin wasu akuya ayyuka a gida domin emm Uwa ta samu daman shayarwa ba tare da gajiya ba. So wannan yana da kyau haka domin kakanni su nuna mata cewa mahimmanci shayar da yaro tunda har za su zo ɗauke ayyukanta. Toh tasirin ra'ayoyin gargajiya kan shayarwa. Wasu daga cikin ra'ayoyin da kakanni ke isarwa sun haɗa da shayarwa da jariri na tsawon lokaci. Ana karfafa shayarwa na watanni kamar, ashirin da biyu ko fiye ma. Amfani da abinci na musamman domin ƙara madaran kamar kunun aya, zogale da fura. Suma wannan duka na da kyau ne yana kama abun alado wanda a kani da su su uwa su fi kowa matasa su fi wurin masu shayarwa basu ra'ayin cewa colustrum bashi da amfani wannan yana iya hana jariri samun kariya daga cututtuka to colesturom dinnan shi yana bada kariya daga cututtuka, so batun zubarwa cewa bashi da amfani ba daidai bane, tsofaffin zasu iya su ilimantar da matashi akan wannan wannan

Yadda raayoyin gargajiya gameda shayarwa ke hada kai da tawatta likitoci na zamani da tasirinsu kan ilimi da tallafin shayarwa a yawancin aladu raayoyin gargajiya sun taka muhimmiyar rayuwa wajan yadda shayarwa dah da dabiun shayarwa amma wato ba dika keda tushi na kimi'a ba likitoci da kwararru kan shayarwa suna da ah kokarin hade ilimin gargajiya da kimi'a domin tabbatar da cewa jarirai suna da eh suna samin ingantacciyar kulawa wannan a haduduwar raayoyin yanada faidodin dakuma kalubale ga ilimin da ke tallafawa shayarwa to hanyoyin da illolin gargajiya na na da na zamani ke haduwa nafarko shine matsayin shayarwa da daurewa koko ake cewa exclusive breastfeeding raayin gargajiya a wasu aladu ana ganin cewa jariri yana bukatar ruwa ko wasu kayan marmari domin yasamu lafiya musamman idan yana fama da zafi ko fari to a shawarwarin likitoci ta duniya that's world health organization da UNICEF na ba da shawara hawara cewa ana shayarda jarirai da nono a kowace lokaci kawai dan haka ba ai fishi zuwa watanni shida wanda ake ce dashi exclusive breastfeeding har zuwa watanni shida ba tare da karin ruwa ko wani abinci ba to tasadun sa yana da yana da bukatar ruwa ya dake da fahin tar iyaye yana da kankani cewa nonon uwa yana da ruwa da dukkan sinadarai da jarirai ke bukata amfanin h cholesterol madarar farko raayin gargajiya a wasu aladu ana ganin cholesterol madarar farko ke fitowa bayan haihuwa a matsayin wani datti ko madara mara kyau don haka ana iya zibar da ita shawarar likitoci na bayyana cewa cholesterol yana dauke da sinadarai masu karfafawa dah ah da garkuwar jikin kuma yana taimako wajan kare jariri da chututtuka dayawa eh da tasarin sa yace yana bukatan sanya kakan iyaye cikin shirin ilimi don su fahimci mahimmancin cholesterol

Magungunan gargajiya da ake amfani dasu wajen tallafawa wa shayarwa da bibiyar ingancin su. Yawancin al'adu ana amfani da magunguna ne na gargajiya don karfafa shayarwa, kamar ganye, abinci na musamman da wasu dabaru kamar dumi da tausa Wasu daga cikin wandana hanyoyin nada toshi na kimiya, yayin da wasu kuma basu da dagan ciyar bayani duka likitoci. A nan zamu boyo su dabarun gargajiya dake shaidar da akwai ingancin su.. Ganyayyaki dake da kayan sugar da ake anfani da su kamar kunun Aya, Zogale da fura.; Al'adar hausawa da wasu al'umomi ana amfani da kunun aya da zogale domin karfafa Madara Shaidar kimiya; Zogale yana da sinadarai masu karfafa yawan madara kamar calacto gogis ah mu musamman na phyto estrogen da calcium, kunun Aya Kuma yana bada ruwa da sinadarai masu amfani. Ganyen en pengogric ko hulba ana amfani da ganyen hulba da Kuma tsirran sa don kara yawan madara a yawancin al'adu. Shaidar kimiya hutu wanna daya hulba wasu bincike sun nuna cewa hulba na iya kara yawan madara a cikin kwanaki bakwai zuwa sha-hudu, amma ba duka mata yake aiki a jikinsu ba, saboda bambancin yanayin jiki. gargadi shine yana iya haddasa haddasa ciwon ciki ko rage sugar a jiki ga wasu matan. hmm toh ko kuma Jinja/citta ga Shayi na cita toh: ana amfani da Shayi na Chitta da kara fitar Madara da kuma rage gajiya ga Uwa Shaidar kimiya da kuma wasu bincike sun nuna cewa citta nan iya kara yawan madara, amma ba duka bincike suka tabbatar da hakan ba

tom a wannan sati zamuyi magana akan tasirin mai siyan tallafin hmm al'umma kowa da lafiyar uwa yanke yanken tallafi da akeyi acikin alumma cibiyoyin tallafi da shayarwa zama komfani suna taka muhimmiyar rawa wajen karfafa shayarwa da akeyi in gantan uwa da jariri wadanna shirye shirye na na iya matsalolin da uwaye ke fuskanta da kuma kara susu kwarin gwuiwa don cin gaba da shayarwa irin shirye shiryen da suke inganta shayarwan to shawarar abokan zama wanda ake kira da su peer kancilin ana hada uwaye da sauran mata dasu ka taba shayarwa domin su riqa samun domin su rinqa samun shawara da ga wajensu tallafi da kuma karfafawan gwuiwa ana amfani da matan da suke da suka ƙware a fanin shayarwa da sabbin uwaye yana rage tsoron da sabin uwaye keji saboda suna shawarwari daga mata maka mantan su indai tallafi yana daya daga cikin hanya wanda yada ce kungiyoyin tallafi suna haduwa a gidajen lafiya masallatai coci da ciyoyin alummai da alumma domin tattauna matsalolin shayarwa don haka suna samun fahimtar aini hin matsalolin shayarwa daga sauran iyaye ana anfani da ƙwaren ru masu dun official consultant sun bada ingantattun shawarwari temakon juna acikin alumma mata suna gane cewa basu kadai bane ke da matsalolin shayarwar nan ya kuma kara musu karfin gwuiwa ana rage damuwa da da ke da yawa domin uwaye suna da dandalin na tattauna wa da junan su amfanin shirye shiryen tallafi shayarwa na daya shine ingantar nasarar shayarwa ana samun karin mace wacce da ke shayarwa na tsawon lokaci mata na samun ingantaccen bayani kan yadda zasu maganin magance matsalolin shayrwan abu na biyu shine yana rage matsin lamba da damuwa wajen uwa na uku yana freedom wajen shayarwa uwaye suna samun ingantattun bayani kan shayarwa ba kawai daga gargajiya ba ana karfafawa daga shayarwa duk da matsalolin akan shayarwa da farko harzuwa karshe akan farfa su da dangartarkan tsakanin mata muna gane ko na fadakarwa kuma hm nagode

to a wannan sati zamuyi magana akan hanyoyin karfafa de de ta sauran iyalai wajen temakawa shayarwa shayarwa aiki ne na iyali baki daya ba kawai na uwa ba mun sha fadan wannan kuma zamu ci gaba da fadanta idan miji ka fita da sauran yan uwa suna bada goyon baya uwa tana samun kwan ciyar hankali da nasara wajen shayar da jaririn ta matsayin uba wajen temakawa shayar wan temaka, temakawa uwa wajen shayarwa sauka ka rayuwa temaka da ayyukan gida kamar girki tsaftacewa da kula da sauran yaran duk ba uwa damar shayarwa cikin kwanciyar hankali kuna gane ko in muka tsaftace gida da cewa ruwa karfin ruwa a shayar da danta a kwanciyar hankali temakawa uwa wajen samun hutu kamar riqon jariri bayan shayarwa dan ta huta tun da de aka ce ba shayar da yaron da ake ba zai zama tamkar ace sai a bayar yaro a wajen mama a wajen uwa saboda tasamu ta huta ita ma na biyu yace karfafa uwa inganta nitsuwarta yin maganganu masu dadi kwarin gwuiwa da karfafa zuciyar ta garkuwa ya fada mata abubuwa masu dadi da zata ji wanda zai bata karfin gwuiwa tasan cewa ba ita kadai take cikin abun nan tana tare da kai a matsayin mijin ta musamman idan tana fuskantar matsaloli kamar isashiyar madara da yana haquri da idan shayarwa na bukatar lokacin mai juriya dayan abun shine ko idan ya ilimantar kansa kan shayarwan shi uba kenan ya koyar da kansa kan shayarwa ilimin shayarwa da qa'ido jinta dan ya fahimci muhimmancin shayarwan zama tare da uwa a lokacin hm wayar da kai a asibiti ko kungiyoyin tallafi shayarwa zaa temaka wajen kula da jaririn shima yayi riko ko sai mijiba ga kannne ma suma suna da nasu hanyoyin da zasu temaka wa uwa

to a wannan satin zamuyi magana akan tasirin al'adu da zaman dabarun shayarwa da yadda ake magance su naam al'adu da zamantakewa zamantakewa suna da suna taka muhimmiyar rawa wajen yadda iyali da al'umma ke kallon shayarwan a wasu wurare shayarwa na na da cikakakiyar karbuwa yayin da wasu wurare akan ganin wasu sharuda ko kalubale masu hana mata shayar da yara yanda ya kamata to anan zamu tattauna de wasu daga cikin al'adun nan matsalolinsu da kuma yadda za'a magance su muhimmin al'adar da ke taka rawa a shayarwa akwai gargajiya kan shayarwa a wasu al'adu ana ganin cewa shayarwa shayarwa alama ne ta talauci inda wasu ke fita amfani da madarar kwalba kuma wannan duk ba dai dai bane a wasu gurare kuma ana ganin shayarwa na tsawon lokaci alama ce ta kauna da karfi acikin iyali to magani awayar a awayar dea a wayar da kai cewa shayarwa ba alama ce ta wata matsayi na tattalin arziki ba illa illa kiyaye wa na lafiyar uwa da jariri kuna fahimta ko to kallon shayarwa a bainar jama'a a wasu gurare ana kallon shayarwa da bainar jama'a a matsayin abu ne mai kyau amma wasu kuma ana kallon su kamar ehm kyamar al'ada wasu ma takan uhm kaura cewa kaura cewa shayarwa saboda tsoron abunda za'a ce amma suna so ba wai a ra'ayin su ba amma kuma suna ganin ya kamata suyi suna jin kawai saboda ace yane zamu iya muyi maganin wannan a wayar da kai ta hanyar amfani da masana lafiya kafafen watsa labarai don inganta yanda shayar wa a duk inda ya dace tare da karfafawa mata suyi amfani da zani ko kayan rufe idon suna bukata sai su rufe kan yaro dashi kuna kane ko tasirin kan kani da manyan mata shima yana daga cikin abun da zai temakawa al'ada tunda yake su sun dade a gari sun san abu game da shayarwa su suka ma shayar da iyayen toh su zasuyi bayani su ilimantar um da iyaye yadda za'a bi da jarirai tasirin addini kan shayarwa yana da muhimmanci sosai akaisa zuwa massalatai da coci ayi musu bayani acikin cewa gashi muhimmancin shayarda yaro tasirin tattalin arzikin da neman aiki cewa wasu mata na fuskantar matsin lamba da ga wararen aikin su dake hana su shayarwa ko fitar da madara a lokacin aiki maganin wannan ya za'ayi a tilastawa wuraren aiki suma su eh suyi daki mai tsafta dan mata su na shayar da yaron su su fitar da madara waje a karfafa dokoki a basu manufofi don kare haqin uwa wajen shayar da yaron ta nagode;

To wannan sashi za mu yi magana akan yadda za'ayi za'a yi amfani da kafafen sadda zumunta na al'ummomi, internet wajen tallafawa uwaye masu shayarwa. A yau kafafen sada zumunci da al'ummomin internet sun zama babban hanya na tallafi kamar wannan hanya na To ga uwaye masu shayarwa mata na iya samun shawarwari, ƙarfafawa, da bayani masu inganci, daga ƙwararru da sauran uwaye ta hanyar Facebook, group, Whatsaap, instagram, Tiktok da Blogs. Anan zamu tattaua amfanin Kafafen Sada Zumunci ko Zumunta wajen shayarwa irin shafikan da ake amfani da su da hanyoyin tabbatar da ingantattun bayanai. Amfanin kafafen ehh kafafen sada zumunci zumunta wajen tallafin shayarwa. Samin shawarwari da gaggawa uwaye za su iya tambaya su sami amsa cikin ƙanƙaninlkaci dagasauran mata da masana. Wasu ƙungiyoyin Facebook da Whatsapp group suna bada cikakkun bayani akan shayarwa shawarwari kan matsalar shayarwa kamar, rashin isasshiyar madara, matsoloili ciwon nono, ehhh da sauran su. Yadda jarirai za su yadda jariri zai kama nono, Lacting ake nufi kenan da shi ko? To na Biyu shine: Ƙarfafa mata da Rage Damuwa. Mata na iya, raba labarinsu da matsalolinsu tare da samun ƙarfafawa daga wasu uwaye. Yana taimakawa waje rage damuwa musamman ga mata da ke fama da matsalolin haihwa ko shayarwa. Na Uku, Taimakon da Internet takyi shine: Samun ingantattun bayanin l;afiya. Akwai ƙwararrun likitoci masu bada shawara Lactation Consultants dake amfani da kafafen sada zumunci wajen ilimantar da mata. Ahh Mata na iya samun bidiyoyi, da rubuce ilimantarwa akan shayarwa. Na Huɗu shine: damar koyar da yin nazari Wasu, ahh shafukan Youtube da Facebook suna koyar da uwaye yadda zasu ahh shayar da jariri yadda ya kamata. Akwai kumakaratun littatafai a blog, da kan shayar ehh da Blogs akan shayarwa da aka kafafen sada zumunta. Irin shafikan da ake amfani da su sune, sun Vunshi haka; Facebook Group, ana samun ƙungiyoyin mata da shawarwa da suke bada shawarwari da tallafi. Wasu ƙungiyoyin suna bada likitoci rin masu ba da shawara akan taimakon mata. WhatsApp da Telegram Group. Ana amfani da su don tattaunawa kai tsaye don samun tallafi daga mata da masana. Akwai ƙungiyoyin iyaye da likitoci da ke taimaka uwaye a cikin Instagram da Tiktok. Ana samun bidiyoyi da hoto hotoda ke nuna hanyoyin shayarwa da warware matsalolin da uwaye ke fuskanta. Masana ahhh masanan lafiya da masu ba da shawarorisuna amfani da Instagram live, da Tiktok bidiyo, wajen ilimantar da mata. Akwai kuma Youtube. An samu darrusan ehh bayani masu zurfi kan yadda ake shayarwa da shawarwari da ya kamata akwai bidiyoyi da ke koyar da lokutunan shayarwa da hanyoyi da yake rage matsalolin nono. To yadda za'a tabbatar da ingaggatattun bayanai bin shafukan da masan ke kiwon lafiya da gudanarwa a tabbatar da cewa wannan wanda ke bayar da shawarwari likita ne ko kuwa ƙwararren mutum ne da ya bajinta ba kawai a je a shiga ba'a san daga inane tushen sa ba,a tabbatar cewa shi shi ƙwararren mutum likita ne. A guji ra'ayoyin da ba su da tushen kimiya. To a karanta ra'ayoyin wasu kafin nan a ansa kowacce shawara. A guji bayani marasa tushi yadda kuma za'a ƙarfafa amfani da kafafen sada zumuncin wajen shayarwa. Gwamnati da ƙungiyoyin kiwon lafiya su fara aiki a cikin su, ƙungiyoyin mata su kafa rukunin tallafin shayarwa suma. So masana su samu shafuka a kafafen sada zumunci. Den Kammalawa kuma. muhimmin matakai a dinga bin shafukan ƙwararru don samun sahihin bayani ba wai kawai ta ko'ina abi aje a ɗauka abi shawari daka inda ba shi da tushemai kyau ba. A kafa ƙungiyoyin mata a WhatsApp da Telegram kun ta ba ji A guji bayani marasa inganci daga kowacce irin Blog A ƙarfafa shiga da masanan lafiya cikin waɗannan rukunoni ko rukunai. Na gode.

Yanzu daza mu yi magana akan hanyoyin ilimantar da shuwagabannin Al'umma. da Masana lafiya wajen tallawafawa masana Toh, Shugabannin Al'umma da masana lafiya suna da muhimmiyar rawa a cikin wayar da kan jama'a kan shayarwa. Idan aka samu goyon bayansu zai fi sauƙi mata su shayar da jariransu a cikin nasara. Anan za mu tattauna muhimmancin shugabanni da masana da masanan lafiya hanyoyin ilimantar da da dabarun da za'a iya amfani da su wajen ƙarfafa waɗanda suke shayarwa. Muhimmancin aahhh shugabannin al'umma da masanan lafiya wajen tallafawa shayarwa shine Tasirin Shugabannin Al'umma shugabannin addini, sarauta gargajiya da shugabannin ƙungiyoyi suna da iko akan ra'ayoyin jama'a. Idan suna goyon bayan shawarwari zai fi sauƙi mutane su rungumi hanyoyin shayarwa na zamani. Idan suna ƙin amincewa da shayarwa, wasu mata kanyi ƙoƙari gujewar shayarwa sabida tsoron abinda al'umma za ta ce. Al'umma za ta ce Rawar da masana ahh Rawar da masana Lafiya ke takawa. Likitocin ungozuma da ma'aikatan lafiya da damar shafan ehh shafar ra'ayin mata akan shayarwa idan likita ko unguwar zoma ungozuma sun ƙarfafa shayarwa, mata za su fi yadda da ita. Toh idan ma'aikatan lafiya ba su ba da ilimi mai zurfi akan shayarwa ba, to suma kam bayar da shawarwari wacce kan hana mata shayar da jariransu yadda ya kamata. So ma'aikata na na ehh nashayarwa, suma suna da muhimmin aiki da za su yi idan ba su sa hannu aciki ba, su da ya ke su ne masu aikin so za'a bar wanna aikin ba ba na iyayen kaɗai ba kuma da zai ba su wahala. Su masu shayarwa suna neman duk goyon bayan da zasu su samu kowanne irin goyon baya da za'a ba su yana da kyau Shayarwa tana rage haɗarin mutuwar jarirai Shayarwa tana kare uwa daga ciwon nono da kumacututtuka, so waɗannan abubuwa ne kamata mu ilimantar da al'umma akai nagode.

To, Za mu yi magana akan abincin dake ƙara yawan madarar nono da yadda sukeaiki a jikin uwa, wato uwa mai shayarwa yanzu da yaro. To, to wa su mata ehh iya yawan madaran nono da su ke samarwa na iya zam ƙalubale sai dai wasu abinci suna taimakawa wajen tara yawan madara ta hanyar ahh hawa hormones da kuma cika jikin uwa da abinci mai gin jiki. Anan, za mu duba abinci masu ƙara madara, yadda suke aiki da wasu dabaru don tabbatar da ingantacciyar madara ga jariri. Abinci masu ƙara madarar Nono. Na ɗaya, zamu yimagana akan: Dabino. Ahh Akwai aka ce ganye masu kore, su alewan su shuwaka da su zogale. Kayan Itatuwa masu ruwa. Kankana, ayaba, lemo, da tufa. Akwai kwakwa, da man kwakwa, haɗɗi da dawa, ko kuma wake da kayan fari soya bean, akwai ayaba, kayan ƙamshi, suna nan dai da yawa, madara da yoghurt, nama da kifi, suna da yawa. To, zamuyi magana na farko akan.. Shi Dabini da muka ce Dabino, yana ɗauke da iron, potassium, da kuma fibre, wanda ke taimakawa wajen ƙara yawan ahh sinadaran oxitide da oxytrocin, sinadarai dake motsar da saman da madara. Ana iya cin dabino kamar haka, A ci shi haɗɗiya hakanan, ko a haɗa da madara. A markala shi da kwakwa, da madara don yin tsimiri a haɗa shi da ayaba ko lemo, don ƙarin ɗanɗano. To, akwai kayan itatuwa da mu kai magana akai, kamar su lemo, su su kankana, to, yawan ruwa a jiki yana da muhimmanci a wajen samun madara saboda haka, kayan itatuwa, masu ruwa suna da amfani sosai, kankana da ayaba, suna da magneium da potassium. Waɗannan ke hana gajiya da rage matsin lamba suna taimakawa uwa, ta shayar da sauƙi da ganye masu kore. harewa, ehhh alewa da kuma shuwaka da zogale. Waɗannan ganye suna da iron, calcium da ahhh fito.... pythoextrodin, waɗanda ke ke ƙarfafa samar da madara yadda za su ci su to, adafa su da miya ko da wake, ayi juice ko da zogale a haɗa su cikin abinci kamar tuwo ko shinkafa. Kwakwa, da man kwakwa. Ehh man kwakwa yana da taimakawa wajen ƙara inganci da yawan madara don saboda yana da healthy part nouric acid. Yadda za'a ci shi. A sha shi ahh a sa a sha ruwan kwakwa domin ƙarin ruwa a jiki, a dafa abinci da man kwakwa, a sha coconut milk Hatsi da Dawa, Hatsi suna suna ɗauke da Vita-u-cram waddake ƙarfafa hormones na, ehh proplaxin, wanda ke motsar da samar ehh motsa samar da madara. Yadda za'a ci su;a dafa oats da madara ko a haɗa da zuma. A yi tuwon da..Ayi tuwo tuwon dawa ko fura da nono, a ƙara kuzari. Naaaa wannan Wake da kayan fari ko sa yijin su ake kira kenan to wake yana da protein, iron da fibre, waɗan nan ke ƙarfafa lafiyar uwa, da samun isasshen jini don saamar madara. To yadda za'a ci su kuma shine ayi miya da shi ko a ci shio da shinkafa, a haɗa fura da soya milk wato farin wake kenan. To a yi soya beans powder, a haɗa da madara, da ayaba. Ayaba tana da potassium da energy waɗanda ke, hana gajiya, da ƙara kuzari da ga uwa mai shayarwa. Ana iya ci hakanan, ana iya haɗa da madara, ko ayi banana. So, su dai sauran su dai, akwai su abuuwa da yawa to, nagode.

Mata da ke shararwa za su iya hada ganyika da kayar yaji kaman blessed tea da jinger cikin abin cin su domin taimakawa wajen samun nono ga wasu hanyoyi da za a iya anfani dasu na daya, breast?? ko?? wan nan ganye yana da anfani wajen karfafa samar da nono mata da ke shayarwa na iya anfani da bestisol ta hanyan shan shayin ganyen za su iya dafa ganyen ko anfani da magungunuwa hafs wayan da ke dauke da blestis yin wan na na iya taimakawa wajen a hafakar da samun nono jinja yana da kwau wajen taimakawa cikin tsarin tsarkewan abinci da kuma karfafa samar da nono mata da ke shayarwa na iya hada jinja a cikin shayin su ko kuma suyi anfani dashi a cikin girke girke kaman miya ah ruwan yayan itace ko sumudi jinja yana taimakawa wajen rage kumburi da kuma habakar lafiayar mahaifa na uku hadasu a cikin abinci za a iya anfani da wayan nan kayan yaji cikin girke girke na yau da kullun misali a cikin miya shiro ko kuwa a cikin yayan itace wan nan ya na bada dama ga mata masu shayarwa ta ci abinci mai kyau yayin da take anfani da kayan yaji da ganya.. ganyaki masu taimakawa na hudu shan shayin hafs a cikin kwanakin yau za a iya samun shayin da ake hada rifilectisin ko jinja a kasuwan ni yin anfani da wayan nan shayin a matsayin wani bangare na shan ruwa yana taimakawa wajen farfafa samar da nono amma kamin kamin ki fara anfani da ko wan ne daga cikin wayan nan ah kayan ganye ko yaji yana da kyau matan da take shayarwa ta tuntubi likita sun tabbatar da cewa suna da dacewa dan lafiyan ta da kuma cewa ba za su haifar da wata illa ga jaririn ta ba muna gane wa ko na gode

Al'adu daban-daban na gargajiya akwai abinci na gargajiya yadda ake su na taimakawa wajen ƙara yawan nono ga mata masu shayarwa ga wasu daga cikin su da kuma sinadaran da su ke taimakawa na ɗaya shi ne kunu ko kuwa pap sinadarin dake taimakawa carbohydrate folic acid da vitamin B kunu musamman kunun gero da kunun zaƙi ana yadda yana ƙara samar da nono saboda yana da wadataccen ruwa kuma yana da ƙara kuzari na biyu shi ne dabino wanda ake kira dates a turance sinadaran dake taimakawa iron calcium natural dabino yana ƙara yawan jini yana da yana bada kuzari kuma yana taimakawa wajen daidaita hormones da ke hana ƙarancin nono na uku shi ne zogale wanda turanci suke ce moringa sinadaran da ke taimakawa vitamin A iron protein ganyen zogale yana taimakawa wajen ƙarfafa jini da kuma sabunta nono ana iya haɗa shi da miya ko yin shi da shayi wake da dawa sinadaran da ke taimakawa protein fiber iron wake da dawa wanda ke cikin protein da kuma ƙarfafa jiki kuma yana taimakawa wajen sabunta nono aya wanda ake kira da shi tiger nut sinadaran da ke taimakawa a cikin aya sun ƙunshi potasium magnesiumn aya na ƙara yawan ruwa kuma yana samar da kuzari wanda ke taimakawa wajen samar da nono na shida, miyar taushe sinadaran da ke taimakawa vitamin C protein, healthy fat miyan taushe da ake yi yin kabewa, alehu da manja tana ƙarfafa garkuwan jiki kuma tana taimakwa wajen ƙara yawan nono na bakwai, ruwan kwakwa sinadaran da ke taimakawa a cikin ruwan kwakwa sun ƙunshi electrolyte potasium magnesium ruwan kwakwa yana da ah, yana hana bushewar jiki kuma yana ƙara yawan ruwan nono shi ma a jiki magami ga uwa me shayarwa manja ko kuwa palm oil sinadaran da ke taimakawa bitter carotine antifact manja yana da sinadaran da ke taimakawa wajen ƙara kuzari da kuma samar da nono duk da cewa waɗannan abincin suna taimakawa yana da kyau uwa ta samu isashen ruwa kuma ta ci abinci da gina jiki idan tana da matsala wajen shayarwa yakamata uwa ta tuntuɓi likita ko ƙwararran ƙyan abinci.

Akwai wasu nau'ikan abinci da abin sha da ake ga suna iya rage yawan nono ga mata masu shayarwa ga wasu daga cikin su da kuma yadda za'a rage yawan amfani da su abin ci da abin sha dake iya rage yawan nono na farko, shayi da coffee ko kuwa caffaine dalili caffaine da ke cikin shayi coffee da wasu kayayyakin sha ka iya rage yawan ruwa a jiki wanda ke iya shafar yawan nono yadda za'a yi rage amfani da su a shanye shayi me ƙarancin caffaine ko amfani da madadin shayi me gargajiya kamar zogale ganye me ƙamshi mint ko kuwa parsley dalili me aka sa aka ce shi ma yakan rage yawan nono a jiki shi ne ganyen mint da parsley na iya rage yawan nono idan aka sha sau da yawa shi sai yayi yawa a jiki yake rage yawan nono yadda za'a yi a rage amfani da su a guji yawan amfani da waɗannan ganyaye musamman a shayi ko abinci me yawa da su abinci me ƙiba da manyan manja masu nauyi me nene abinci me nauyi me abinci me nauyi na iya shafar tsarin narkewar abinci da kuma rage lafiyar uwa me shayarwa wanda ke iya shafar yawan nono a jiki yadda za'a iya rage amfani da su a yi amfani da manja ko ah, man kwakwa dai-dai gwargwado maimakon manja da ah manganine abinci me yawan gishiri monosodium glutamate wanda ake ce MSH MSG dalili abinci kamar su noodle da kayan miya masu sinadaran MSG na iya shafar hormones da ke da alhakin samar da nono yadda za'a iya rage amfani da su an fi amfani da kayan miya na gargajiya kamar albasa tafarnuwa da kayan ƙamshi na halitta ganyen saje da rosemarry suma sukan iya rage ruwan nono dalili waɗannan ganyayen na iya hana samar da nono, idan aka sha su da yawa yadda za'a iya rage amfani da su a guji yawan amfani da su a cikin abinci da shayi yadda mata zasu eh shayarwa zasu kare kan su sha ruwa da yawa, yin amfani da ruwa mai yawa yana taimakawa wajen daidaita da samun nono cin abinci mai gina jiki abinci kamar zogale, kunu da dabino suna taimakawa wajen ƙara yawan nono gujewa abin ci da abin sha masu illa a rage yawan shan caffaine, mint date da ko wa da sauran su, abubuwan da ke rage yawan nono a jiki neman shawaran likita idan uwa tana lura da raguwar nono yana yana da kyau ta nemi shawaran ƙwararrun a eh, a fanni da kuma

Akwai wasu matsalolin lafiya ke alaƙa da ciki a haihuwa ka iya shafar lafiyar uwa da jariri ga wasu daga cikin matsalolin da kuma yadda za'a rage haɗarin su ta hanyar kula da lafiyar uwa matsalolin lafiyar ke taimakawa haihuwa na ɗaya shi ne zubar da jini mai yawa postpartum haemorrhage dalili yawan zubar da jini bayan haihuwa na iya faruwa saboda matsaloli kamar matsalar ɗaurewar mahaifa da ko tsagewar mahaifa yadda za'a iya rage haɗari ayi awo a asibiti kafin haihuwa dan duba lafiyar uwa a cikin abinci da wadataccen ƙarfi ko kuwa iron kamar nama zogale da wake dan hana ciwon rashin jini a haihu a wurin da za'a iya samun taimakon likita idan wata matsala ta taso Allah ya kiyaye na biyu shi ne hawan jini na ciki wanda ake ce preclamsia dalili wannan cuta na haifar da hawan jini kumburin jiki da matsaloli a kore ƴaƴan ciki idan ba'a kulawa yana iya haddasa haɗari ga uwa da jariri yadda za'a rage haɗari a ci, a ci abinci me lafiya da har da amfani da gishiri a yi aiki da shawarwarin likita da yin gwajin hawan jini akai-akai a huta da kyau kuma a guji damuwa ciwo ko rashin isashen jini aneamia dalili rashin isashen jini yana da yana iya haifar da gajiya raunin jiki da kuma matsalar haihuwa yadda za'a rage haɗari a ci abinci me wadataccen ƙarfi kuma kamar su zogale wake, nama kayan lambu a sha ƙarin ƙarfi ko iron supplement idan likita ya bada shawara cutar shuga na ciki testational diabetes ko kuwa a ce stational diabetes dalili wannan cuta tana faruwa lokacin da jiki bai iya sarrafa ah, ƙari ga kyau yayin yanayi wanda ke iya shafar lafiyar jariri yadda za'a iya rage haɗari ka guji cin abinci me yawan sigari da kayan abinci masu nauyin carbohydrate a yi motsi cikin a motsa jiki dai-dai gwargwado kamar yadda a ce aje yawo na minti talatin a kullun a yi gwajin shuga da kula da lafiyan ruwa da lokaci matsalar haihuwa shi ne na biyar obstructed view dalili matsalar haihuwa tana iya faruwa idan jariri ya kasa fitowa saboda matsaloli kamar matsayin mara kyau ko mahaifa ƙanƙanta,

Jama'a barkanmu da war haka a wannan sashi za muyi magana akan matsalolin tattalin arziki da zamantakewa kamar talauci da rashin samun kulawar lahiya sunada matuƙar tasiri lahiyar masu juna biyu da kuma sakamakon haihuwa. Ga waɗannan matsaloli dake shafar lafiyar haihuwa ga uwa da kuma jaririn ta. Na ɗaya shine rashin samun kulawar lapiya toh mata da basu da damar zuwa asibiti dan duba lafiyar kafin da bayan haihuwa na iya fuskantar matsaloli kamar haka na ɗaya rashin ganowa da wuri idan suna da cututtuka masa haɗari kamar hawan jini ko cutar sugar rashin samun taimakon likita yayinda haihuwa wanda ze iya haddasa matsaloli kaman yawan zubar da jini ko haihuwa mai wahala. Yadda za'ayi ya rage hatsari gwanmati da ƙungiyoyin lahiya su samar wuraran kula da mata masu juna biyu a yankunan da basuda isasshen asibitoci wannan shine hanyar da za'a iya taimaka musu akan a irin ango angwane da kuma al'uma eh al eh al'uma wadda basuda isa isacchen asibitoci. Talauci da ras da rashin isasshen abinci wanda turanci sukace poverty da kuma mal nutrition, rashin kuɗi yana iya hana mata samun abinci mai gina jiki wanda ke iya hada haddasa rashin jini ko anaemia wanda ke iya haddasa gajiya da wahalar haihuwa. Ciwon sugar na ciki gestational diabetes wanda ze iya haifar da matsaloli ga uwa da jariri yadda za'a rage hatsari a ƙara wayar da kan gameda abinci gameda gina eh jiki kuma a tallapawa masu mata mata masu juma biyu da abinci mai ƙyau. Rashin ilimi da sanin mahimmancin kula da lafiya ko akace lack of education and awareness idan mata basuda basu san yadda zasu kula da lafiyar su ba zasuiya yin amfani da magunguna ko abinci masu illa ga lafiyar jariri. Rahin fahimtar alamomin matsaloli kamar ciwon ciki mai tsanani ko kumburin jiki wanda ze iya zaman alamar matsala mai girma. Yadda za'a iya rage hatsari a faɗakar da mata da iyali game da mahimmancin zuwa awo da cin abinci mai ƙya.u Rashin tsafta da matsalolin muhalli poor hygiene and living condition mata da ke rayuwa a wuraren da basuda tsafta na iya fuskantar kamuwar cututtuka kamar infection bayan haihuwa, rashin tsafta a ruwa ruwan sha da da ke iya haddasa cututtuka ga uwa da jariri. Yadda za'a iya rage hatsari a inganta tsaftar muhalli a tabbatar da cewa an samu ruwa mai tsafta. Matsalolin zamanta kewa da rashin tallafi socio-economical barriers da ake cewa kenan a wasu al'adu, mata nada na iya fiskantar matsaloli kamar rashin yadda rashin yadda da zuwan asibiti saboda al'adunsu. Rashin samun tallafi daga iyali ko miji wajan kula da lafiyar su. Yadda za'a iya rage hatsari a wayar da kan jama'a game da mahimmanci kula da lafiyar mata masu juna biyu da samun tallafi a cikin iyalinsu. A ƙarshe matsalolin tattalin arziki da zamanta kewa suna da babbar rawa da suke takawa wajan lahiyar mata masu juna biyu da jariran su duk rage hatsarin da ke ta ta tattare da haihuwa yana da mahimmanci a samar kulawar lafiya, abinci mai gina jiki, ilimi da ingantancciyar muhalli ga mata nagode.

Akwai dabaru da dama daza'a iya amfani dasu wajen gano da kuma kula juna biyu masu haɗari haka kuma likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya na iya yin aiki tare da mata masu juna biyu domin samar da ingantancen shirin kulawa da lafiyarsu ga wasu daga cikin waɗannan dabaru a cikin harshen hausa dabarun gano juna biyu mai haɗari: na ɗaya shine: duba tarihin lafiya ana binciken tarihin lafiyan mace kaman ciwon su kari hauwawar jini ko cuttutukan zuciya da koɗa na biyu shine shekaru; mata yan kasa da shekara goma sha takwas ku sama da shekara talatin da biyar suna da yin wiyan samun juna biyu mai hatsari na uku yanayin juna biyu idan mace nada juna biyu fiye da ɗaya ko tagwaye-tagwaye ko fiye da tagwaye akwai karin haɗari na hudu tarihin haihuwa idan mace ta taba haihuwa da matsaloli kaman haihuwan gaggawa ko nakuda mai wahala tana iya daukar ta a matsayin mai haɗari binciken lafiya na amfani da gwaje gwajen jini ultrasound da sauran hanyoyin duba lafiya da..... uwa da jariri dabarun kula da juna biyu mai haɗari na ɗaya zuwa asibiti akai akai mata masu juna biyu mai haɗari suka... suka rika zuwa asibitidon duba lafiyan jikinsu akai akai shan magunguna masu muhimmanci idan likita ya bada magani ya zama dole abi umarni domin rage haɗarin matsaloli sarrafa abinci da rayuwa yin amfani da abinci mai kyau da rage gajiya yana taimaka wajen inganta lafiya shirin haihuwa: likita zai taimakwa wajen tsara yadda haihuwan zata kasance koh ko dai ta hanyar haihuwar da... da ba'a ko ta yita yadda likitoci zau taimaka mata suma su sama shirin kula da lafiya tattaunawa da mace shine na farko likita zai saurara bukaton mace domin fahimtar halin da take ciki na biyu bayan ya shirya na musamman ana tsara shirin kulawa da lafiyar mace bisa la'akari da matsaloli na lafiya sadarwa akai akai yanada kyau mace da likita su riga sadrwa akai akai sadarwa domin sanin cigaban juna biyun wadanan dabaru su.. suna taimakwa wajen rage haɗarin juna biyu da tabbatar da lafiya ga uwa da jariri Nagode.

Wasu daga cikin matsaloli dake da faruwa a lokacin juna biyu da haihuwa yadda ake kula da su akwai matsaloli da dama da mace? takan iya fuskanta yayin da juna biyu da haihuwa yake damunta wasu daga cikin fitattun matsaloli sun haɗa? haihuwar jini mai tsanani zubar da jini bayan haihuwa postpartum hemorrhage da sauran matsaloli?? tsantsan da bin shawarwarin likita likita na iya taimakawa wajen hana ko su rage um tasirin su na ɗaya preeclampsia hawan jini mai tsanani a lokacin juna biyu mecece ita wannan wata cuta ce da ke haddasa haihuwa jini da zubar wa da protein a fitsari a lokacin juna biyu idan ba a kula da ita ba zata iya haddasa ciwon ƙoda bugun zuciya Ko eclampsia mace suma tana naƙuda ko bayan haihuwa shine eclampsa kenan alamominta haihuwar jini mai tsanani zubar da protein a fitsari ciwon kai mai tsanani? ganin hazo ko matsala a gani ciwon ciki a sama da cinya yadda ake karewa da kula da ita mata su je asibiti a kai a kai don a duba jinin su da fitsari a sarrafa nauyin jiki da cin abinci mai kyau a guji shan gishiri ka abinci masu kitse dayawa idan preeclampsia ta tsananta za a iya ba mace magunguna ko a sa mata haihuwa da wuri domin ceto rayuwar ta na biyu zubar da jini bayan haihuwa postpartum hemorrhage PPH wanda ake wa mecece ita zubar da jini mai yawa bayan haihuwa wanda zai iya janyo rauni ko mutuwa idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba yana faruwa sakamakon matsaloli a mahaifa tsagewar farji ko rashin um? ƙanƙancewar mahaifa bayan haihuwa alamominta zubar da jini da yawa bayan haihuwa kasala jariri ko suma sorry jiri ko suma ƙaranci jini wanda ake cewa anameia yadda ake karewa da kula da ita mata su cigaba da cin abinci mai wadatacciyar sinadarin iron? kafin haihuwa domin hana ƙrarncin jini ana iya ba mace magununa da ke sa mahaifanta ƙanƙancewa bayan haihuwa domin a rage yawan zubar da jini likitoci su kasance cikin shiri don yin tiyata ko amfani da wasu hanyoyi don dakatar da zubar da jini haihuwa da wuri? pretime birth mecece ita haihuwar jariri kafin sati na talatin da bakwai na cikin na cikin wanda ke iya haddasa matsaloli ga jariri kamar rashin haɓakar huhu ko wahalar numfashi dalilinsa preeclapmsia ko hawan jini ciwon sukari wanda ake kira diabetes infection a mahaifa shaye-shaye ko shan taba sigari Yadda ake iya karewa kula da ita shine mata su kaucewa shan taba, giya da wasu abubuwa dake iya haddasa haihuwa da wuri yin hutu da rage wahala a cikin lokaci mai tsawo likita na iya mace magunguna da hana ta da hana haihuwa da wuri ko taimakawa girman huhu huhu da idan dole haihuwa da wuri ciwon jini mai tsanani bayan haihuwa postpsrtum infection mecece ita wannan cuta ce dake kama mace bayan haihuwa musamman idan ta samu rauni a mahaifa ko farji alamominta zazzaɓi mai tsanani ciwon ciki Ko ƙashin baya wurin fitsarin ko ciwon fitsari warin fitsari ko ciwon fitsari yadda ake karewa da kula da ita a kula da tsaftar jiki bayan haihuwa idan anyi tiyata a tabbatar an tsaftace raunuka a kai a kai idan mace ta fuskanci alamomin ciwon jini a garzaya asibiti domin a bata maganin raigafakin ƙwayoyin cututtuka ko antibiotics na biyar shine matsaloli lokacin haihuwa obstructed labor mecece ita wannan idan mace tana da matsala wajen haihuwa saboda jariri ya? a mahaifan da girma sosai matsalar? dalilinsa shine matsalar ƙafafun jariri kafaɗarsa kenan wanda a turanci ake kira? ƙarancin ruwa a mahaifa amniotic fluid watsalolin ƙashin ƙugu yanda ake? karewa da kula da ita mace taje asibiti don a auna girman jariri da matsayin kafin naƙuda idan ana tunani cewa mace baza ta iya haihuwa?? a tsara tiyata wanda ake cewa C-Section a kula da lafiyar uwa da jariri yayin da take naƙuda a ƙarshe muke cewa matsalolin juna biyu ta haihuwa suna iya zama masu haɗari amma idan an gano su da wuri ana iya shawo kansu mata masu juna biyu su riƙa zuwa asibiti a kai a kai don duba lafiyarsu bin shawarwarin likita su ci abinci mai kyau kuma su guji abubuwa da ke iya jawo matsala wannan zai taimaka wajen tabbatar wa da lafiyar uwa da jariri. Nagode

Yadda ma aikatan lafiya zasu temaka mata masu juna biyu wajan kula salon rayuwa domin rage hatsarin matsalolin lafiya salon rayuwa kamar abinci motsa jiki da gujewa shaye shaye sunada matuƙar mahimmanci wajan rage haɗarin matsaloli matsalolin juna biyu da tabbatar da lafiya uwa da jariri ma'aikatan lafiya sunada rawar da zasu taka da temakama mata masu juna biyu wajan kula da waɗannan abubuwa na farko shine kula da abinci me kyau wanda a turanci sukace nutrition abinci mai kyau yana taka muhimmiyan rawa wajan samar da samar da sina darai da jiki ke buƙata domin ci gaban jariri da lafiyar uwa yadda ma aikatan lafiya zasu temeka bayar sha warwari kan abinci mai gina jiki masucin abinci me wada tatcan mata suci abinci mai wada tatcan protein kamar kifi nama wake da madara aci sina daran ayon daga kayan lambu kifi da nama domin hana karancin jini a shan folik asid domin hana matsalolin ci gaban ƙwaƙwalwa da ƙashin baya na jariri a rage yawan shan gishiri da abinci masu kitse don hana yawan jini firi gilamsiya a guji abinci marasa tsafta domin hana kamuwa da cutut tuka kaman taifod ko abinci ma guba kula da nauyin jiki likita ko me bada shawara lafiya ze iya temakawa wajan tsara yadda mata zata, mata zata ko mace zata riƙa cin abinci don kar tayi ƙiba fiye da ƙima mata masu ƙiba su rage cin abinci mai yawa kitse ko shan ruwa mai yawa don temakawa wajan sarrafa nauyin jiki abu na biyu shine motsa jiki motsa jiki yana temakawa wajan hana matsaloli kafin hawan jini ciwon baya ciwon jiki a lokacin juna biyu fiye da ma aikatan lafiya zasu temaka shawara kan nauyin motsa jiki yin tafiya me sauki na miti, mintina talatin a kullin yanada kyau yin yoga ko fecin yana temakawa wajan rage gajiya da ciwon baya ana iya erobatik me sauki amma aguje motsa jiki me wahala ko wanda ze iya haɗasa ze iya haɗasa faɗuwa aguji yin motsa jiki sosai idan mace tanada matsalar ciki gano matsaloli da sauki? hana motsa jiki da gano matsaloli da suka hana motsa jiki idan mace tana buncike me hatsari likita ze bada shawara kan koyarda ta dace zata iya motsa jikin ko a'a idan tana fama da ciwon ƙafa ko ciwon baya likita ze iya bada shawara kan motsa jiki na musamman da zata iyayi ko na uku shine gujewan shan taba, gujewan shan taba giya miyagun ƙwayoyi shan taba shan giya da miyagun ƙwayoyi yana iya yanada illa ga uwa da jariri domin yana iya haifar da haihuwa da wuri ciwon hunhu ciwon zuciya ko nakasu a ƙwaƙolwan jariri yadda ma aikacin lafiya zasu temaka bayan da ilimi akan illolin shaye shaye shine farko ana iya wayar da kan mata masu juna biyu kan illolin shan taba giya sa wasu miyagun ƙwayoyi a nuna musu yadda abubuwan ya ke? shafar jariri misali fitar alkahol simdrom wanda ke haɗasa da fasuƙan ga jariri jariran da iyayansu suka sha giya alokacin ciki temakawa mata masu matsalan janyewa ga shaye shaye idan mace tanada wahalar dena shaye shaye likita na iya bata shawara ko turata ga ƙwararrun likitoci na habilitation a samar da ƙungiyoyin tallafi da ake cewa super group mata masu juna biyu don su samu ƙwarin gwiwa wajan dena shaye shaye na huɗu shine bayan da tallafin lafiya da goyon baya akwai buƙatar tallafawa mata masu juna biyu ta hanyoyi daban daban don su iya sauya salon rayuwa cikin sauƙi yadda ma'akatan lafiya zasu temaka tattanawa ga mata masu juna biyu don fahimtar matsalolinsu a saurari ƙalu balan da suke fuskanta na abinci motsa jiki ko shaye shaye sannan anbasu shawara yadda zasu shayo kansu? asamu, asamar da tsari na fesil santa kiye idan, inda lo likitoci zasu tsarashi da kula da lafiyar mace bisa da halin da teke ciki bayarda ingan taccan temeko na ilimi a koyar da mata masu juna biyu ta yadda zasu daidaita salon rayuwar kare lafiyar su da ta jariri ayi bita na musamman domin ilimantar da dasu kan mahimmancin abinci me kyau motsa jiki da gujewa da shaye shaye samarda tallafi ga mata masu biƙata atemakawa mata ma, atemakawa mata da basu da dama samun ishashshan abinci ta hanyar shirye shiyen abinci rubuta da temakon gaggawa atabbatar cewa mata masu juna biyu sunada saukin samun abubuwa da kulawan likita ƙwauta ko da arha aƙarshe muka ce salon rayuwa yanada matuɗ ƙar tasiri ga lafiyan uwa da jariri alokacin juna biyu ma aikatan lafiya sunada mahimmiyar rawa wajan iliman tarwa tallafawa da temakawa mata masu juna biyu don su zaɓi abinci me kyau su motsa jiki kuma su ci abubuwa da ke iya cutar dasu hakan ze iya temakawa wajan rage matsalolin juna biyu da tabbatar da haihuwar lafiya

yadda ciki mai yawan jarirai ke shafar lafiya da yadda ake kula da shi ciki mai yawan jarirai yana da hadari fiye da tarin hadari fiye da ciki daya wadda ake cewa single term pregnancy mata masu dauke da yan biyu yan ukku ko fiye suna da karin damar fuskantar matsaloli kamar hawan jini ciwon sikari a haihuwa da wuri da wahalar nakuda saboda haka akwai bukatar kulawa ta musamman daga likitoci da ma'aikatan lafiya matsaloli dake tattare da ciki mai yawa ko kuwa mai yawan jarirai na farko shine akace haihuwa da wuri wadda turanci sukafi sani sa preterm birth yawan jarirai a cikin mahaifiya yana iya haifarda ciki ya cika da wuri wanda ke iya haddasa haifuwa tun kafin sati na talatin da bakwai jarirai da aka haifa da wuri suna iya fuskantar wahalar lumfashi rashin cikakken habakar huhu ko matsalar girma na biyu preeclampsia hawan jini mai tsanani mata masu ciki da jarirai fiye da daya suna karin damar samun preeclampsia wana ke iya haddasa hawan jini zubar da protein a fitsari da ciwon ciki idan preeclampsia ta tsananta na iya jayo janyo eclampsia wanda ke hada da suma da rikicewar jiki na ukku a karkashin matsaloli dake tattare da ciki mai yawan jarirai na ukku shine ciwon sikari na ciki distitional diabetes mata masu ciki mai yawan jarirai suna da babban yiwuwan ciwon sikari saboda hormones da mahaifa ke fitarwa suna hana insuline aiki yadda ya kamata idan ba'a sarrafa shi ba na iya janyowa jarirai suyi kiba fiye da kima macrosomia shi akekiran sa da turanci ko a haihu da wahala na hudu mastalar girman mahaifa da ruwan ciki polyhydromnious ko kuwa polygohydromnious polyhydromnious yawan ruwan ciki fiye da kima wanda zai iya haddasa nakuda da wuri ko matsalar lumfashi ga uwa polygohydromnious rashin isasshen ruwan ciki wanda ke iya hana girman jariri yanda ya kamata a ciki matsalolin na biyar matsalolin juna tsakanin jarirai wanda turanci suke cewa twin to twin transfution syndrum wato TTS idan jarirai suna raba mahaifa daya monocronic twins kenan ake cewa wata rana jariri daya zai iya karbar jini fiye da danuwan sa wanda ke haddasa rashin daidaituwan girma a hadarin mutuwar jariri jarirai na biyu shine yadda ake kula da ciki mai yawan jarirai munyi magana akan ah na farko cewa matsalolin dake tattare da ciki mai yawan jarirai to yanzu yadda ake kulawa da su saboda yawan hadari mata masu ciki mai jariri fiye da daya suna bukatan kulawa ta musamman na farko yadda zamuyi mu kula dasu shine ko kuwa shine yadda zasu kula da kansu yawan zuwa asibiti don dubiya mata su rika zuwa likita akai akai domin duba girman jaririn yawan ruwa a ciki da lafiyar uwa ana yawan yin ultra sound don tabbatar da cewa jarirai suna habaka dai dai kuma babu matsalar TTS na biyu shine ingantaccen cin abinci ingantaccen cin abinci mata suci abinci mai wadatacciyar protein da cabohydrate don bada kuzari a shan polic acid calsium da iron don hana karancin jini da ciwo gashi idan mace na fama da ciwon sikari a kula da abincin da don hana karuwa ko raguwa da wuri na ukku a wannan sashe sarrafa nauyin jiki mata su tabbatar da suna karuwa da nauyi sosai domin ciki mai jarirai yana bukatar karin kuzari sai dai kiba fiye da kima domin hakan na iya haddasa ciwon baya ciwon kafa ko matsalar hawan jini na hudu shine kulawa da lafiyar mahaifiya ko kuwa kula da lafiyar mahaifa wadda ke jikin mahaifiyar kenan a kula da alamun nakuda da wuri kamar ciwon ciki mai dauke da zafi zubar ruwa zubar ruwa ko karancin motsin jariri idan ana tsammanin haihuwa da wuri likita na iya bada magunguna magungunan dake taimakwa girman huhu don hana wahalar lumfashi ga jariri na biyar tsara hanyan haihuwa likita zai tattance ko mace ta iya haihuwa da dabi'a wadda ake cema viginal birth ko kuma ayi SI session idan jarirai suna da matsaloli kamar TTS ko rashin ah dai daiton matsayi ana iya bada shawara tiyata domin tabbatar da lafiyar uwa da jariri a karshe muna cewa ciki mai yawan jarirai yana kara hadarin matsaloli amma tare da kulawa ta musamman daga jikin likita ingantaccen abinci da yawan dubiya ana iya rage hadarin mata masu ciki mai jarirai su kasance cikin shirin musamman domin samun haihuwa lafiya tare da jariran su na gode

matsalar cirewar ciwon mahaifa wato placental abruption menene cirewar ciwon mahaifa cirewar ciwon mahaifa ko kuwa plancental abruption wani yanayi ne dake faruwa lokacin da mahaifa ta rabu da bangon mahaifiya mahaifa wato uterus kafin haihuwa wannan matsalan tana hana jariri samun ishesshen iska iskar oxygen da abinci ga jinin uwa wanda zai iya haifar da matsaloli ga uwa da jariri yadda ake gane jirewar ciwon mahaifa akwai alamomi da ke nuna wannan matsala ciki har da zafin ciki mai tsanani da ciwon baya zubar da jini daga gaba wanda zai iya zama kadan ko da yawa ciwon mahai fiya mahifa mai tsanani dake ci gaba da tsayawa karancin motsin jariri a cikin mahaifa faduwar jini ko jiri ga uwa idan ana zargin cirewar ciwon mahaifar likita na iya amfanida ultra sound don sauran kwaje kwaje don tabbatar da matsala yadda ake magance matsalar maganin ciwon cirewar mahaifa ya dogara da yawan tsananin matsalar da kuma lokacida ke take faruwa a cikin ciki na daya idan matsakar ta tsananta ba kuma ciki bah bai kai makonni talatin fa hudu ba ana iya kulawa da uwa a asibiti tare da hutawa da ta sanya idan ta sanya ido kan lafiyar jariri ana iya bada jini idan ana bukata na biyu shine idan ciki ya kai sama da makonni talatin da hudu ko matsalar ta tsananta ana iya yin tiyatar haihuwa ta gaggawa domin ceton uwa da jariri na ukku shine idan matsalar tayi tsanani sosai ana bukatar haihuwa nan take ko ko da jariri bai kai cikakken lokaci ba domin kaucewa hatsarin rayuka

yadda tarihin matsalolin ciki na baya zai iya shafar sabon ciki idan mace ta taba fuskantar matsaloli kamar zubar da ciki wanda aka sani da miscarriage a turanci ko haihuwar jariri marar rai wanda ake cema still birth a baya akwai yiwuwar hakan zai iya kara hatsarin samun wasu matsaloli a cikin sabuwa juna biyu yadda matsalolin ciki na baya ke iya shafar sabon ciki na farko miscarriage wanda ake cema zubar da ciki a baya idan mace ta taba zubar da ciki fiye da sau daya akwai yiwuwar sake fuskantar hakan a gaba da dalilin dake haddasa hakan suna hada matsalolin kwayoyin halitta ciwon shuga ah matasancin haihuwan jini ko matsalar mahaifa na biyu haihuwar jariri marar rai still birth idan mace ta taba haifar jariri marar rai tana da karin hadarin samun irin wannan matsalan nan gaba haka na iya zuwa sakamakon matsalolin mahaifa hawan jini ciwon sikila ko matsalar jini ciwon mahaifa ko placental problems idan an taba samun matsalar kamar cirewar ciwon mahaifa wanda ake cewa placental abruption ko karancin iskar oxygen ga jariri a baya akwai yiwuyar haka ya sake faruwa ciwon jini da matsalolin lafiya hawan jini mai tsanani preeclampsia ko ciwon sikila yana iya karin hadarin samun matsala a nan gaba yadda za'a iya rage hatsarin matsalolia sabon ciki ziyarci liita kafin shigan ciki ana bukatar lafiyar uwa kafin samun ciki domin tantance hatsarin dake tare da ita shan magunguna da likita ya rubuta idan an samu matsalar hawan jini ciwon sikila ko ciwon shuga ana bukatar shan magunguna dai dai gudanar da gwaje gwaje na lafiyab ana bukatar yin kwaje kwaje kamar ultra sound da blood test don tabbatar da lafiya mahaifa da jariri rage nauyi da kyakkyawan abinci cin abinci mai kyau ah da motsa jiki mai sauki na iya taimako taimakawa wajen hana matsaloli kulawa da alamomin hatsari idan an fara ganin alama kamar eh ciwon ciki mai tsanani zubarda jini ko karancin motsin jariri ga mahimmancin a gaggauta asibiti a takaice tarihin matsalolin ciki a baya na iya kara hatsari hadarin samun matsala a gaba amma tare da kulawa da lafiyar uwa da lafiyar jariri da kuma bin shawarwarin likita ana iya rage wannan hadari da tabbatar da lafiyar haihuwa